Politika yaa mayaate politika magarinni horonsine'neemmo dagabpolitika magarinni horoonsidhanno politiku dagate aanno horo mageeshshite politika horoonsira hooga dagate iillishshanno jaddo noonsso dino

Hayyonna bude yaa mayyaate? Hayyonna bude ma garinni horonsi'nanni? Hayyonna bude mittimmatenni horonsira dandiinanni? Hayyonna bude horoonsira dagate iillishshano jaddo noonso dino? Hayyonna bude horonsira dagate uuyitano owaante mageeshshite?

Giwirinna yaa Mayyaate? Giwirinna ma garii horoni'sinanni? Giwinnu hooga manichi beetira wpyi dagate ma qarra iilishanno? Giwirinnu heera uyitino owaanite dagate mageeshite? Giwirinna daga ma garii horonisira hasiisanonisa?

Safote latishshi yaa mayyate safote latishshi Mayra hasiisanno safote latishshi dagate dagoomaho aanno horo mageeshshite safote latishshi hoogiha ikkiro daga hedhara dandiitanno umose dandite chaalte dandiitannonso didandiitanno safote latishshi hooga abbanno qarri no?

Baadi xagga yaa mayyaate? Baadi xagga daga ma gari horonsidhanno? Baadi xagga hiittoonni loonsanni? Baadi xagga mama afantanno? baadi xagga xagisiranno manni uyiitannonsa horo mageeshshite? Baadi xagga hironsira manchi beettira iillishanno qarri maati?

Hodhishsha yaa mayyaate? Hodhishshu mayira hasiisawo? Hodhishshu dagate uyitanno owaante maate? Hodhishshu hoogiro dagate iillanno qarri woyi jaddo noonso dino? Hodhishsha daga hiittoo garinni horoonsira hasiissannonsa?

Biifisa yaa mayyaate? biifisa ma garinni biifinsayi? maa biifinsayi? maayiira biifinsayi? hiittoonni biifinsayi? biifisate horo noosinso dinosi? hiittoo horo noosi?

Hijaara yaa mayyate? Hijaaraho mayi horo noosi ?hijaara hiitoonni horoonsi'nayi? hijaara ayioo horoonsidhawo? Hijaaru manchi beettira abbanno gawajjo noosinso dinosi ijaaru manchi beettira aannoha horo maati?

faashine yaa mayyaate faashine mamii afantanno? faashine hiikkii dagginote? faashine horonsira magee horo uyitanno? faashine horoonsira hoogatenni iillanno qarri mageeho? wo'manta faashinete duuchanta faashinete yinannita horoonsira addaho dagate horote ikkitanno.

Roso yaa mayyaate? Roso ma garii ronsayi? Roso hiittoonni ronsayi? Roso ayi rosiisa? Roso rosa dagate uyitanno owaante no? Roso rosa hooga dagate abbitanno qarri woy jaddo no? Rosa hoongiro ma qarri no?

Klaqonna qooxeessa yaa mayyaate? qooxeessa mitto assaansa coyi noonso dino? kalaqunna qooxeessu biifa hasiissannoso dihasiisanno? kalqonna qooxeessu hiittoo garinni amadama hasiissannosi? daga dagoomu kalaqo hiittoonni amada hasissanno?

egensiishsha yaa mayyaate egensiishsha mayira egensiinsayi? egensiishsha egesiishshatenni dagate afidhanno horo maati? egensiishsha egensiisa hoogatenni dagate iillanno qarri noonso dino? egensiishsha hiittoo garinni egensiisa dandiinanni?

babbaxino dani uduunnicho yaa mayyate? babbaxino dani uduunnichi isi hiittooho? babbaxino dani uduunnicho horoonsira mayira hasiissanno? babbaxino dani uduunnicho mamanna maama horoonsira hasiissanno? babbaxewo dani uduunnicho horoonsira dagate uyitanno horo mageeshshite?

Odoo yaa mayyaate? Odoo aye odeessanno? Odoo hiito gari odeessinanni? Odoo ayeera odeessinanni? Odoo odeessanno manchira mayi hasiisannosi? Odoo dagate uyiitanno horo no? Hiittoo horo uyiitanno?

Egensiisha yaa mayyaate egensiisha hiitto garinni egensiinsanni egensiisha egensiisa mayira hasiissanno egensiisha egensiisa hoongiha ikkiro iillanno qarri dagate aana maati egensiisha egensiisatenni daga afidhano horona maati

mininna dubbu saada yaa mayyaate? mininna dubbu saada badooshshi maati? mininna dubbu saada hiittoo garinni bada dandiinanni mininna dubbu saada heera uyitanno owaante maati? heera hooga uyitannokkiri no?

adawu agaraano yaa mayyate? adawu agaraano ayeooti ? adawu agaraano ma gari agaritanno ? adawu agaraanno machi beetira maayi horo uuyitanno ?adawu agaraano manchi beetira abbitanno jaddo noonso dino?

Babbaxino dani uduunicho yaa Mayyaate? Babbaxino dani uduunicho ma garii horoni'nayi? babbaxino dani uduunicho horonisira dagate uyitanno owaanite woyi horo mageeshite babbaxino dani uduunicho horonisira hoogatenni dagate ilishanno qarri woyi jaddo no?

Biifisa yaa mayyaate, biifisate mayi horo noosi? biifisa hiittoo garii biifinsayi? biifisa dagate uuyitawo horo maati? biifisa dagate abbitawo kawajjo maati, hiittoo garii kawajjo abbitawoo. hiittoo garii daga horonsira dandiitawo.

sicconna badooshshe yaa mayyaate sicconna badooshshe hiittoo garinni horoonsi'nanni siccunna badooshshu dagate mayira hasiisanno sicconna badooshshe daga ma garinni horoonsira hasiissannonsa.

Biifisa yaa maayate ,biifisa hiittonni biifinsanni ,biifisa maa biifinsani ,biifisa mayra hasiisano, manchi beetto biifissa ,hasiisanonso dihasiisano ,biifissate affi'nanni horo mageeshshite, biifissa uyittano horo dagate dagoommaho mageete?

Biifisa yaa mayyaate? biifisa maayiira hasiissanno? biifisa manchi beettonso maa biifinsayi hiittoonni biifinsayi? biifisate uuyiitanno horo mageeshshite? biifisa dagate dagoomaho uuyitanno horo noonso dino?

Faashine yaa mayyaate? faashine ma garii horonsi'nayi? faashine manchi beettira hasiissanno? faashine horoonsira mayi horo afidhino? faashine horonsira hoogatenni manchi beetira maayi qarri iillanno? faashine meyaatinso labbaahu horoonsira dandaanno?

Hayyonna budu maati, hayyo yaa mayate, budu yaa mayte ,hayyonna bude mitto assanonsa coyi no? Hayyonna budu mayi gari horonsi'nanni, hayyonna bude mayi xaadisayonsa?

Rosu maati roso hiittoo garinni ronsanni? roso rosate mayi hasiisanno? roso rosate hasiisanno uduunnichi maa maati? roso hiittoonni ronsayi? roso ayi rosiisanno?

Minenna gallanni mine yaa mayyaate? minenna gallanni mine badanno coyi mayi no minenna gallanni mine yinanni woyiite hiittoo garinni horonsi'nanni? mine hiittoo garinni horonsi'nanni? gallanni mininna minu badooshshi maati?

Hayyonna budu maati hayyonna bude mitto assansa coyi no hayyonna bude hiittooo garinni bandanni hayyonna bude aye assanno hayyonna budu hiittoo garinni dagate sa"anno

Adawu agaraano yaa mayyaate? adawu agaraano insa ayeeooti? Adawu agaraano hittoo garinni adawa agara dandiitanno? adawu agaraano dagate uuyitanno owaante hiittoote adawu agaraano dagate iillishshanno jaddo woy qarri no?

Ko"atte yaa mayyaate ko"atte hiittote ko"atte uyitanno horo manchi beettira maati ko"atte horonsira hoogiro manchi beetira abbanno qarri noonso dino ko"atte qaaqqullehonso jajjabbaho duuchunkura hasiissanno

Roso yaa mayyaate roso mayi garinni ronsayi roso rosate marichi hasiisanno roso rosiissannori aye"ooti roso mama hananfi mama gumullanni rosoho gumulshu noodsi roso rosa dagate uyitanno horo mageeshshite

Biifisa yaa myyaate? Biifisa hiitto assine biifinsayi? Maa biifinsayi ayi biifisawo? Biifisa manchi beettira ma horo uyitawo biifisa. manchi beettira abitanno kawajjo noose?

Seensille yaa mayyaate? seensillu dagate hasiisanno? seensillu daga garunnib seesa noonsanso dinonsa. seensillu dagate magee horo aanno? seensillu dagate abbanno jaddo noonso dino?

Agatto mayiinni loonsayi agatto maati agatto hiitto garinni horonsi'nayi agatto manchi beettira uyitanno horo lowoti nosenso dinose agato uyitanno horonna uyitannokki horono hitoonni bada dandiinayi

Mashinubba hiittoreeti? mashinubba hiissine horonsi'nanni? maa garinni horonsi'nanni? mashinubba dagate uytanno owaante noosenso dinose? Uytanno owaante hiittote? uytannokki owaante hiittote?

Muuziiqa yaa mayyaate? muuziiqa ma garinni horonsi'nayi? muuziiqa wo'manka daga maccishsha dagaye uuyiitanno horo mageeshshite? muuziiqa macciishsha hooga dagate iillishshanno qarri woyi jaddo noonso dino?

Superi maarkeetette mirte yaa mayyaate superi maarkeettete mirte ma garinni afi'nanni superi maarkeettete mirte ise mamii dagganno superi markeettete mirte wole mirtenni baxxitanno assannose coyi maati superi maarkeettete mirte dagate uyitanno horo mageeshshite.

Ko"atte maati? Ko"atte ma gari horonsi'nanni? ko"atte manna baalaho hasiissanno? Mannu baalu ko"atte hiittoo gari horonsiranno? ko"atte horonsira hoogate mannaho abbitanno qarri no?

Hodhishsha yaa mayyaate? Hodhishsha ma garinni xawinsanni? Ko hodhishshi mamanna mama afamanno? Hodhishshu mayiira hasiissanno? Hodhishshu dagate mageeshshi horo aanno? Hodhishshu hooga dagate mageeshshi qarra abbitanno? Hodhishsha mininna gobba hodhishsha

Roso yaa mayaate, roso mayi garii ronsayi? roso rosa maayiira hasiissanno? roso hiittoonni ronsayi, roso rosiisannohu ayeeti? roso rosa dagate uuyiitanno horo mageeshshite? roso rosa hooga iillishshanno qarri no?

Daganna maate yaa mayyaate? Daganna maate hiittoo gari afantanno? Daganna maate mittimmate loosa dandiitanno? Daganna maate mitto assaansa cooyi maati? Daganna maatete heera dagate uuyitanno horo mageeshshite? Daganna maate heera hooga dagate abbitanno qarri mageeshshiho?

Mini uduunne yaa mayyaate? mini uduunne maayiinni loonsayi? mini udunne hiittoonni loonsayi? mini uduunne daga ma garinni horonsira hasiissaansa? mini uduunne horonsira uuyitanno horo mageeshshite. mini uduunne horonsira hooga dagate iillishshanno qarri woyi jaddo no?

Daganna maate yaa mayyate? Daganna maate mitto assawonsa coyi maati? Daganna maate baxxanno assawonsa coyi maati daganna maate mimmito irkisse heera dandiitanno mimmito irkisukki umonsa umonsa dandiite heera dandiitanno.

Amma'no yaa mayyaate? Amma'no ma garinni horoonsi'nayi, Amma'no daga baalate hasiissanno? Amma'no daga baalate noonsa, Amma'no dagate uuyiitanno owaante noose? Amma'no dagate iillishshanno qarrina jaddona no?

Maxaaffayaa mayaate maxaaffa mayi horo uyitanno maxaaffa horoonsira hooga manchi beettira abitanno qarri no maxaaffa horoonsira uutanno hoto mageeshshite

Hayyonna bude yaa mayyaate hayyonna bude mayi garii horonsi'nayi hayyonna bude mitteenni horonsira mayi qarra iillishshanno hayyonna bude hooda iillishshanno jaddo mageeshshite

rBiiffisa yaa mayaate maa biiffinsanni biiffisa hitoonni biiffinsanni dandiinanni biiffisa dancha gede assinenso hiitoonni afantanno

Bunu minenna sagalete mine yaa Mayyaate? bunu minenna sagalete mine hiittooni horonisi'nayi? Bunu minenna sagalete mine mitto assaanisarichi maati? bunu minenna sagalete mine horonisira hoogate iilishanno qarri nooniso dino? bunu minenna sagalete mine horonisira ma owaanite uyitawo?

borrote uduunne yaa mayyaate? borrote uduunne ma garinni horonsi'neemmo? borrote uduunne mamiinni afi'nanni? borrote uduunne horonsirsaura dagate uyiitanno horo lowotenso shiimate? daga borrote uduunne horonsira hooga abbitanno qarri maati?

kalaqonna qoxxeessa yaa mayyaate kalaqonna qoxxeessa hiitto gari horoonsi'nayi kalaqonna qoxxeeessu dagate uuyitanno owaante mageeshshite kalaqonna qoxxeessa hiitto gari horoonsi'nayi kaaqonna qoxxeessu dagate uyitanno woy iillishshanno qarri mageeho?

babbaxino dani uduunnichi maati? babbaxino dani uduunnicho yaa umisi mayyaate? babbaxino dani uduunnicho horonsira dagate mayi horora ikkitanno babbaxino dani uduunnicho horonsira hooga dagate iillishshanno qarri noonso dino?

hara daa''atonna darama yaa mayyaate hara daa''atonna darama mitto assannonsa coyi maati? hara daa''atonna darama dagate uyiitnno owaante mageeshshite? hara daa''atonna darama dagate iillishshanno jaddo no?

Agatto yaa Mayyaate? agatto mayra hasiisano? agatto ananno manichi agatto ma garii horonisira noosi? wo'manit agatto horo uyitannoniso diuyitanno? agatto uyitannoki horo nooniso dino daga agatto hitoo garinnii horonisira hasiisannonisa?

Umu dananchi maati? Umu dananchi hiittooho? Umu dananchira horo noosi baxxitinoti? Umu dananchira hiittoo horo noosi?

Hijaara yaa mayaate, hijaara mayi garinni loonsanni ,hijaara loosate hasiisano uduunichi noonso dino, hijaara loosa manchi beetira mayi owaante uyittano woyi dagate uyittano owaante mageeshshite ,hijaaru hoogiro dagate iillishano qarri jado no ?